Enkula dhili ibiri enkulu nhe ento ghe dhili ghaligho eisubi elindhi lya langi ya kyenvu elindhi lya langi ya kilagala, einhuma ghadho eriyo emiti guliku amakoola ga langi ya kilagala.

Emindhi eriku eminhwa mingi erinha langi ndhirugavu.

Olugudho olwaitaka ghe lili kumbali kwalwo ghaligho eisubi embeli eliyo emiti.

Omwaana ayemereire kumpi nha manda ge bakungainhya, ghambali ghaligho akatebe ka kisitaka emberi ere eriyo abantu abandhi abasaadha nho mwaaana oghundhi, abasaadha batyaime kuntebe emberi eriyo akapandhe ka kyenvu. Kumbali abasaadha ghe batyaime ghaligho obuyumba nhe enkota dha matoke.

Omubisi gwe ndhoki gubyuyike gwa kulunguta paka mu kazindhalo ghe kali, kumbali ghaligho omukebe omusandhukule ogubamu omubisi gwe ndhoki.

Abantu bali kumbali kwenhandha abandhi batyaime abandhi bameraire kumbali ghaligho amabaale, kumbali ghaligho ekimante eky'amabaale. Kumbali ere aghandhi ghona ghaliyo abantu abemeraire n'abatyaime, n'abandhi bali mumaadhi bali kweghuga nighano aghasoka abandhi bali mumaadhi bali kweghuga.

Emilyango gili ebili. Buli mulyango gwemeleiremu omuntu, abantu banho bambaire enkofiira nh'engoye. Ennhumba nsereke ya mabaati mmante nha itaka, endhigi dha mbagho.

Endhuki eri kukimuli ghagati, ghagati gh'eyemeraire ghaligho langi yakathungwa kumbali kwekimuli kuliku langi yakakobe.

Elyato liri kunhandha, liriku abantu basatu oghemberi agemye enkasi, ababiri abainhuma bagemye enti edhamalobo. Kasera kaigulo nga enhuba etimbye ekitangala kumaadhi gennhandha gakola langi yakisitaka.

Omukazi ali kuseka atyaime ku bbalaza ye nhumba, enhumba ya zimbibwa nha matafali erinha endhigii dha kyuma. Omukazi atyaime omwana amwe siileku, omwana eyesiile ku mukazi azila ngoye dhayambaire kumbali gho mukazi ghaligho omwana oghundhi nha bakazi abandhi babiri omukazi oghundhi ali kweeya. Kumbali ere eriyo ensagho dha amandha kulwigi kuliku ekifananhi kyo muntu.

Abantu bali kulumuka oghundhi yesibye obuntu obweru ku magulu, kumbali ghale ghaligho abaana nha bantu abali kubonha. Kumbali ghaligho amayumba amasereke nha mabati, ghaligho emiti egiliku amakoola, ghaligho emiti egya masanhalaze nhe ensu amasanhalaze mwe gabitila.

Eidinisa ligule, lilina endhigi dha mbagho. Ku ndhigi kuliku obunhololo, lyayaghulibwaamu ghagati nh'akabagho. Oluyi olundhi luliku abaana bataanu, nh'oluyi lule olundhi kuliku abaana bataanu, abandhi nga bali kuseka, abandhi nga bali kumwenha. Ennhumba eidinisa gyeliliku, elinha langi ya kisiitaka.

Omwana bamutyamisa kukisementi omukazi amugemyeku kumbali ghaliwo obukyupa ghebali kumbali esaidhi ere eliyo ebizimbe n'oluguudo nga luliku amamotoka einhuma ere eliyo emiti n' omusasdha ali kutambula nga ayidha gyaali eno ati.

Abantu bali mu nhaandha bagemye obwato bwe bemereireku nhi bavuuga, enhandha eriku amayengo.

Elyato lili ku maadhi liliku abantu babiri oghundhi ayemereire emberi oghundhi atyaime inhuma tayambaire ligoye agemye enkasi. elyato litwse obwibo, kumbali ghe lyato ghaigulu ghalgho olutindho olwazimbibwa nhe byuma, kumbai ere eriyo eisubi lya kilagala, ghaigulu gho lutindho ghaliyo ensuu amasanhalaze kwe ga tambulila nhe bikondho bli kumbali.

Akatimba ke enkoko kali ghaigulu ku motoka nga bagiigwire, mumbali ghaligho abantu olutimba lukube lwaku emiti kuliku enkoko, lulimu enkoko nnhingi.

Akaita kali mu kiibo kumbali ghaligho epakuli elimu eiva, eiva nvuluga nga erimu endhagi.

Endhuki eli kuguluka mu ibbanga eli kwendha kwika ku bumuli, obumuli bulina langi ya bbululu ghansi ghabwo bulina langi ya kilagala

Dooli ibiri dhili gha kimante dooli eyindhi eyambaire kanzu nhi koti, dooli eyindhi eyambaire gomasi nhe kisibiro.

Amayumba maangi gaselekebwa nha mabati ghegali ghaligho emiti nhe nsuubo dha masanhalaze ghaigulu einhuma ere eriyo emiti dha masanhalaze.

Omutyere guliku amakoola ga kiragala n'ebisusu bya kyenvu ebibaamu omutyere gwene gwebalya.

Engalo edh'omuntu dhili kugema mwiitaka okusimba ebilime ghaligho kumbali ghaligho ebisenge ebiligho.

Enhumba elyoti matoka eriku emikedhe, endhigii nha madhala, gheli ghaligho emiti nhe'isubi eriku obudhinisa.

Amayumba agaselekebwa nh'amabaati, gazimbibwa nh'amatafaali. Ghegali ghaligho omwala ogubitawo. Omwala gulimu ebikyafu, kumbali gh'omwala ghaligho omuntu aliwo, nh'embeli ele y'omwala ghaligho omuntu oghundhi nh'omuti.

Enhumba eri kukaikiliro kolusozi yamantibwa naitaka yaselekebwa n' abaati ga kilagara gheeli ghaliwo ebigogo n'emiti kumbali ere eliyo enhandha kumbali kw'enhandha eliyo ensozi edhiliyo.

Akatale kalimu abantu abagemye obuveera kalimu emigugu, kalimu abantu aba linha manvuli, akatale kalimu enhanha, kalimu emicungwa.

Obunhonhi bubiri obulina langi endheru, bwe mereeire ku bumuli, obumuli kwe bwe mereeire bwa kilagala ghaligho obumuli obundhi obwa langi ya kivuvu.